Inyoni zera z’iminwa miremire, n’izindi zifise amabara y'irabura ,ingona iri kuruhande yazo, uruzi, ivyatsi .

Abantu babiri bicaye umwe ameze nk’umuganga ariko arereka umuti umugore yicaye mu kubanfu kwiwe kugirango azoze arayikoresha neza.

Ikiyaga kinini, hirya yaco hari amashamba, imisozi irimwo ibarabara, amazu, ibiti birere n'ibindi bigufi.

Ishamba ry'ibiti birebire harimwo ibisagaraye n'ivyitwa imigano, bifise ivyatsi iruhande yavyo.

Ihene nyishi harimwo izera n'izirabura ni zisa n'umugina ziriko ziragenda zireba imbere yazo .

Ishamba ririmwo ibiti, ibitandara vy’amabuye hejuru yavyo hariko ivyatsi amazi aseseka ava hejuru akamanuka.

Inzu ifise ibara ryera n'amabuye ku ruhande, hepfo yayo hari igiti gifise amashami; n'ivyatsi musi yaco.

Umurima barimye ivyatsi vyumye imyumbati ibiri itarera, ibitoke , amazu yubatse kijambere.

Ishamba rinini ririmwo ivyatsi bitandukanye; bikiri bibisi, Ibiti birebire na bigufi, ikirere gisa n’ubururo, n’igicu.

Imicungwe myinshi, amatunda, ibinyomoro, amapome, amasashe , igunira, ibikarito, umunzane, ishitingi.

Amacungwe abiri , rimwe riratonoye , irindi ntiritonoye babishize ahantu hamwe kugirango bashobore kuyarya ameze neza .

Umurima munini w'ibiharage hamezemwo ikigori kimwe ,amateke menshi hagati yaho harimwo igiti gifise ama babi maremare

Umurima bateyemwo ibigori k'umurongo biriko birakura hirya yaho har'umuntu yambaye igitambara c'irabura n'umupira w'amaboko maremare utukura, haruguru yiwe ivyatsi birebire na bigufiya hirya yiwe hari amasinde.

Abantu benshi bambaye amakoti n'inkofero bafise amasuka bari mu murima w'ibigori, bariko barawubagara.

Ubwato burebure , amagunira , abantu babiri bambaye inkofero ,imisegetera ,uruzi, ibiti birebire, nabigufiya , ishamba.

Umurima munini utarimye harimwo ivyatsi vyinshi vyumye, nibikiri bibisi, ibiti bihagaze bitagira amababi.

Umurima munini bawuteyemwo ibitunguru vyinshi cane ,hirya yawo hari ibiti birebire bifise amababi akiri mabisi.

Inzu zibiri munsi yazo hariho umurima utarimye wa mezemwo amateke n'igiti c'umupari ufise amababi akiri mabisi.

Umurima munini wamashaza menshi afise urushurwe, ibigori vyumye ibiti, amazu asakaje amabati.

Umurima wibigori vyumye hirya yawo hari ivyatsi vyinshi bikiri bibisi nibindi bisa nkivyumye birebire na bigufiya

Inzu ifise amatafari ahiye munsi yayo hari umurima urimwo ivyatsi bikiri bibisi n'igiti cigi kakarubamba.

Umurima munini utarimye ufise ivyatsi bikiri bibisi harimwo ibigorigori vyumye n’ibiti birebire.

Umurima munini utarimye, harimwo ivyatsi bibisi n'ibigorigori vyumye, hirya yaho hari ibindi bataraca.

Ama "poivron" manini yeze ari ku giti cayo, gihambirije utugozi dutoya.

Umurima munini wicayi harimo abantu benshi , abagabo nabagore bambaye inkofero nibitambara.

Umurima munini urimwo abantu benshi cane bariko barawurimamwo kugira ngo bazoteremwo ibitegwa, ivyo bitegwa nivyera bazogemurire amasoko; ibindi babishire imiryango yabo, haruguru yabo harih'ishamba ririmwo ibiti birebire na bigufiya.

Ipiripipri ryitwa mbuzi riri kugiti caryo ,irihiye n'iridahiye amababi, igiti, umurima.

Umurima munini w'inyanya hicayemwo umugabo yambaye inkofero yera n'umupira inyuma yiwe hari igiti c'i papayi.

Umugore yambaye igitambara n'umupira n'ipantaro yicaye asutamye areba imbere hirya yiwe hari umurima utarimye urimwo ivyatsi .

Umukenyezi yambaye igitambara numupira wa maboko maremare afise ibiterwa vy'ibiti ahagaze mumurima hirya yiwe hari akabarabara.

Ukuboko kw’umuntu, mu kiganza cakwo harimwo imiteja miremire, myiza, ikiri mibisi hirya yakwo hari ivyatsi.

Umurima urimwo ibiterwa, hagati harimwo igiti c'umwembe ufise amababi maremare, iruhande yaco hari ivyatsi

Ikaroti zifunze, igunira, ibikarito, amababi y'ibitunguru, ama sereri, ama base arimwo pwavro nyinshi cane.

Umurima munini bawuteyemwo ibiti vy'indimu, zaramye, zifise amababi akiri mabisi; n'ayandi agiye kuma.

Umurima munini cane bateyemwo ibiti vy'amapera ariko arera bifise amababi akiri mabisi n'amashami yayo.

Umurima munini urimwo biterwa hahagaze umugabo ariko aravomera umuti kugirango bikomeze kumererwa neza .

Imeza iriko isahani, hejuru yayo hariko amashaza yeze neza akiri mabisi.

Imirima myinshi irimye kijambere ibiti ishamba abantu bareba imbere n'inyuma umukokwe ivyatsi ibitegwa.

Umurima munini w’ibigori vyumye hahagaze umugabo ariko araseka abifise mu biganza, yambaye umupira w’icatsi.

Abantu babiri umwe yambaye ishati yera uyundi irirabura ifise amaboko maremare bariko barabuganiza amata kugirango bayabike neza

Urugi rwugaye ruriko irangi risa ubururu; imbuga irimwo ibirayi vyuzuye amagunira bifungishije imigozi; amabati.

Imirima ibiri minini cane hateyemwo ibigori vyumye hagati yayo harimo akagezi gatemba

Ibigori vyinshi cane babyimburiye ahantu hamye, babikuraho amashishwa, babishyira ku murongo bategereje ko vyuma neza kugira ngo babihure maze umugore n'umugabo babitware bimye mu masoko, ibindi babishyire imiryango yabo kugira ngo ishobore kubaho neza.

Umuceri mwinshi cane wera wibumbabumvye, uri mu kantu kameze nk'agasandugu, kugirango bashobore kuwukoza ico bashaka.

Umurima uriho ikintu kera bacita intukuru hirya yayo hariho urugo rw’amabuye n’ibiti birebire.

Urutare, hejuru yarwo hariko isahani yera, ibiharage bitukura ,icokezo ,bokerezako inyama, canke ibigori,

Ibigori vyinshi birunze ahantu hamwe , bimwe biratonoye ibindi ntibitonoye kugira ngo bazobihungurure.

Umuntu yerekanye amaboko abiri afise ivyatsi muntoke ariko aragaburira inkwavu kugira ngo ziticwa n'inzara.

Inkoko zifise amababa yera zihagaze imwe ireba imbere izindi ziricaye, hejuru hariho amatara yaka

Amapurete ariko amagi menshi abantu badandaza kugirango babone imirire myiza kubana ndetse no kubakuze .

Abantu beshi bicaye mukibuga bamwe bafise abana bariko barabonsa abandi baba hetse, ibiti, amazu,

N’agakoko gafise amaguru ane, gahagaze gashinze amatwi karaba imbere ahantu hari ivyatsi bibisi.

Ingwe nini n'intoya biri mu ibarabara bimeze nkibiriko biratambuka bireba imbere hirya yavyo hariho ivyatsi vyumye n'ibikiri bibisi.

Agakoko gahagaze kagonze amaguru n'umutwe kawurebesheje inyuma, imbere yako hari ibiti vy'amababi maremare iruhande.

Inkende yirabura ifise mw'izosi hera, ihagaze iraba imbere yayo hari ibiti birebire.

Ibikoko bibiri bihagaze, kimwe gifise amahembe maremare, bireba mu kuboko kw’ibubanfu ishamba , ibiti vyigonze, ivyatsi.

Inkoko yo mubwoko bwimbata ifise umunwa muremure isa n'uruvuzovuzo ihagaze ahantu mumurima yonyene

Ibuye ririko agakoko kitwa umuserebanya ,kariko karareba imbere yako ,hari amababi akiri mabisi.

Ahantu hameze nkumurima , harimwo utwatsi tubisi , nagakoko bita akanyamasyo, karimo karagenda kareba imbere yako .

Ibikoko bibiri bihagaze, kimwe ihembe ryaravunitse, ikindi rirarwaye, hariho ivyatsi vyinshi hirya hariho n'ibiti.